Tsarin muhalli. Muhalli dai wani wuri ne wanda abubuwa masu rai ke rayuwa, wanda ya haɗa da tsirai, mutane, da kuma dabbobi. Duk wannan ana kiran su da suna muhalli. Abubuwan da ya kamata ta a lura da su yayin samar da muhalli sun haɗa da samun wadatatciyar iska. Iska wadda muke shaƙa wacce take ingantatciya ana samun ta akasari daga tsirrai, bishiyoyi, filayoyi da makamantansu. Don haka akwai buƙatar samun wadatattun shuke shuke domin samar da isashshen iska kuma mai amfani. Bayan nan akwai ƙawata wuri, filayoyi sukan ƙawata wuri su sa shi ya zamana yana da kyaun kallo, sannan yana taimakawa wajan lafiyan ido domin kallon koran abu yakan inganta lafiyan ido. Sukan taimaka wajan tare iska wacce take ɗauke da guba, su kashe mata ƙarfi, sannan su samar da iska wacce take ɗauke da sinadari mai ƙara lafiya da kulawa da jiki.

Gwanda dai ɗaya ce daga cikin kayan marmari wanda ake samun su a yanayin ƙasashe waɗanda suke da yanayin zafi kamar Najeriya da kuma sauran ƙasashe da suke Afirika. Yayin noman gwanda abin da ya kamata a fara lura da shi na farko shi ne zaɓin wurin da za a yi noma. Gwanda tana buƙatan ƙasa mai kyau wacce ba ta riƙe ruwa sosai, ya kasance tana da nau'in yashi kaɗan kaɗan amma kar ya zama taɓo. Abu na biyu shi ne a lura da hanyan da za a shuka gwanda. Ya kamata a lura da lokacin da za a shuka gwanda, a na iya shuka gwanda a farkon damuna wanda lokacin shi ne yafi. Taya ake shuka gwanda? Za a tona rami mai tsayin senti mita sitini, haka faɗi ma tsayin senti mita sitini. Ana so a bar tazara ta mita biyu zuwa uku tsakanin kowata shuka domin hakan ya ba su daman samun ishashshen sinadari da kuma ishashshen hasken rana, da kuma ishashshen wuri domin girma. Kafin ayi shuka ya kamata a haɗa ƙasar da taki, a haɗa a cakuɗa sai kuma a rufe a haɗe da ƙasa da taki a wri ɗaya. Domin haka yana taimakawa wurin samar da isassun sinadarai, su kuma sukan taimaka domin saurin fitowar ita gwanda da kuma kiyayeta.

Kula da ƙasa yana da muhinmanci don samar da amfanin gona mai kyau da kuma kiyaye yanayin ƙasa. Ga wasu abubuwa da ya kamata a lura da su domin kiyaye yanayin ƙasa kamar haka. Abu na farko akwai zaɓin ƙasa, ya kamata manomi ya zaɓi ƙasa mai kyau, mai ɗaukan ruwa, ko mai samar da sinadarai a yanayin mai kyau ba gurɓatatun sinadarai ba. Yana da kyau a yi gwajin ƙasa ta hanyar tantance pH din ta yawanci amfanin gona suna son ƙasa mai matsakai cin pH wanda ya kama daga 6.0 zuwa 7.0. Abu na biyu yin amfani da taki. Taki ya kasu kaso kaso, akwai taki na gargajiya wanda ya haɗa taki daga kashin dabobi, ciyayi, da kuma sauran abubuwa da sukan iya ruɓe su samar da taki. Akwai taki zamani, akan yi amfani da taki zamani kamar NPk, yuriya da sauran su. Amma ya kamata manomi ya taƙaita amfani da takin zamani domin yakan haifarwa da ƙasa masala. Akwai buƙatan kulawa da ruwa. A yi amfani da hanyoyin ban ruwa yayin da ruwan sama ya yi ƙaranci domin kiyaye lafiyar ƙasa.